Omu kishushani eki nindeeba abashaija babiri abashaija tibajwaire esaati bari omuryato eryato ry'ekiti bari omu nyanza ahu bari nindeebaho nk'omwata ogurikumera omu nyaja nindeeba omwe akwatsire ekiti ari nkarimu naakura ebinyaatsi nindeeba hariho eihamba nka kuri obuseeri hariyo emigongo

Omu kishushani eki nindeebamu oruguuto, emiti, emootoka, ebizimbe byakanyina kandi seeri nindeeba hariyo agandi amaju.

Nindeeba ekinyonyi omu kishushani eki kiine omunwa muraingwa ahamunwa hariho ahakutukura kiribatsi ahamabaare enyuma nindeebaho ebishaka bya kinyaatsi

Omukishushani eki nindeeba abashaija bana bariyo nibakurura akatimba aha nyanza, akatimba k'ebyenyanza, bariyo nibakakurura nindeeba enyima hariyo omushenyi gurikwera.

Eki ekishushani nindeeba amaju gari haihi nomuhanda amaju aga nindeeba emwe esigire erangi erikutukura emwe erikwera endiijo eine amabaati gakyerenyire eri haihi nomuhanda haihi nomuhanda nibagurizaho obuteebe nana ebyangu

Omu kishuushani omu nindeeba enyanja nindeeba abantu baingi aha mutwe nindeeba abantu bingi barikuronda ebyenyanja nindeeba n'enyanja mpango

Omu kishushani eki nindeeba amaato, amaato maingi nindeeba enshozi harumu ebishaka harumu ebinyantsi nindeeba amaato tigari mu maizi nindeeba ni maingi.

Omu kishuushani omu nindeeba emiti mingi munonga nindeeba ebinyaatsi n'ebishaaka aha mushoozi nideeba obuseeri hariyo enshoozi ezindi

Omukishushani eki nindeeba zaakaroti, ndeeba cukamba, ndeeba kamurari erikutukura neya kinyatsi, ndeeba munete biri omu butaasa ahakimeeza.

Omukishushani eki nindeebaho enyanja aha nyanja hariho amaizi aharubaju nindeebaho ebikooko ebiri kutuura omunyanja ebiri aha mutwe gw'amaizi

Omuri eki ekishushani nindeeba emicungwa emicungwa eryahakiti kwonka ehiire nindeeba yoona ehiire eri omurangi ya kinekye eine amapapa

Omu kishuushani eki nindeeba omushaija ajwire esaati erikwera arotami ateekire amahuuri omu kitagata akwitse akaveera akandi akarimu amahuuri aharubaju rwe nindeebaho n'ekooni nindeeba n'amaizi agandi aga kitagata gamwetoreire aharubaju rwe

Omukishushani eki nindeeba amaato nindeeba amaato mingi nindeeba enju nindeeba ebitaara ahamaato aga agari omumaizi nindeeba emigoongo n'ebishaka.

Omukishushani nomu nindebamu ebitookye enkota z'ebitookye bibiri ekitookye ekimwe kikuzire ekindi nindeeba kine obunwa bukye kirinka ekitakuzire nindeeba byoona bikuzire nibirebeka gye kwonka ekimwe nindeeba kirinka ekihuteire kugira baba bakitiire aha'gaari.

Omu kishushani eki nindeeba abajungu babiri babakazi baine n'omushaija omwe omwiragunzu bari omu kutambura baine n'ebiri kubayambaho omu kutambuura nindeeba bari omu kishaaka baheekire amashaaho bariyo intramural

Omu kishushani eki nindeeba emyenda emyenda mingi ebaziire ehanikyire, nindeeba amasweta amasaati, nindeeba ebyokwefubika nindeeba hariho ekubire gye etiire ahansi biryo omu nju biterize

Omu kishushani omu nindeebamu enjojo ina ziine obwana bwazo nindeebamu obuju bushangirirwe n'entundubaare y'erangi ya kinyaatsi nindeeba ebinyaatsi nindeeba emiti n'enshozi

Omu kishuushani omu nindeebamu oruguuto nindeeba ekyombeko aha ruguuto niho equator erikuraba ndeeba akamanyiso kokwereka ngu equator niho erikuraba ndeeba amanju agari aharubaju rw'oruguuto n'abantu ei bakuza bakarira

Omukishushani eki nindeebamu ekijuma Kya Apo ndeebamu ekaramu erikwera ndeebamu ebitabo bishatu kimwe nikyeera kiine erangi erikwera nerikutukura kimwe kiine erangi ya kinekye ndeebamu nana ekyoma ekibarikukoresa kuteera ebyeshongoro

Omu kishushani omu nindeeba orurembo nindeeba ebyombeko biri haihi na oruguuto nindeebamu mamotoka nindeeba za taxi nindeeba obumotoka obukye nindeeba za piki nindeeba abantu abamwe bari ahabigyere nindeeba ebyombeko ebimwe ebibakiri niboombeka nindeeba omurongooti nindeeba emiti ebinyaatsi nindeeba eshaaha ezikuba ziri omururembo kandi hagati y'orurembo nindeeba ebyapa nibyo nkureeba

Omu kishushani eki nindeeba emotoka empaango ehekire abantu nyamwingi enyuma eri omu ruguuto nindeeba ebinyaatsi ebishaka ha rubaju rwa oruguuto na n'emiti

Omu kishuushani eki nindeebamu enju, enju eyombekyise amatafaari n'obuseeri bwayo nindeebayo ezindi enju nyingi ndeebayo emiti y'erangi yakinyaatsi ndeeba n'emiti eri haihi n'enju egi ndeeba iguru ndeeba enju egi noshuusha oti n'enju y'omuntu niga n'omwanya ogu bantu bakuzamu kushemererwamu

Omukishushani omu nindeeba abaana ba ishomero bajwaire emyenda etakushishana ya yunifoomu bari omu kibiina bari omu kuteera ebishushani nindeeba baine n'omushomesa waabo ayemeriire ariyo narabarabamu omu kiraasi nindeeba n'omwana omwe ataire omukono ahaiguru

Omu kishuushani omu nindeebamu ibiziro ry'ebitanda n'ebintu ebindi ebibakukora omu baaho nindeeba ebitanda ebiteire erangi kandi biri haihi n'omuhanda ahabw'okuba nindeeba orungudo haihi nabwo hariho omuti enyima yaabyo hariyo ebishaaka n'ebyombeko ebindi

Ekishushani eki nindeeba omwishiki nomwojo nibaruga kutaha amaizi nindeeba omwe asutwire egaari emwe egwire ahansi nindeeba abandi bakwatsire egari eriho amaizi nindeeba akadomora akandi Kari ahansi kemereire

Omukishushani nindeeba omutsigazi eyekorire rediyo, ayekorire ebi barikukozesa kuhurikiza ebyeshongoro omu maraka, ariyo naasheka, nindeeba ebyombeko ebindi aharubaju bya kanyina.

Omu kishushani omu nindeeba enguuto ndeba emifuregye y'amaizi ndeeba enju ndeeba emotoka omunguuto nindeeba ebinyantsi nindeeba ebiti n'amaju.

Omu kishuushani omu nindeebamu ekimuri ekyine amapaapa gakwera na n'ebirabyo by'erangi yakinekye ndeebaho enjoki eri aha kimuri ekyo erikurondamu obwooki

Omukishushani eki nindebamu enyamaishwa yamahembe maringwa eri omwirindiro ry'enyamishwa enyima nindeebayo ebinyansi by'erangi yakinyansi nindahamerire obunyansi buri nk'obwomire eyemerire nooshusha oti haine eki eriyo neereba

Ekishuushani eki nindeeba omushaija ari omu nyanja aine akatimba k'ebyenyanja kari omu baafu ari omu maizi nindeeba arimu nakanyurura nakata omu maizi

Omu kishushani eki nindeeba emineekye ehiire eri omu bigandakazi hariho ebitebe biri omu baaho nindeeba emineekye etahiire nindeeba ebitookye

Omu kishuushani omu nindeeba omwana ashutamire aha baranza omumaisho g'orwigi nindeeba emyenda eyogize ehanikire aha rwoma n'amashuuka n'ekiti omukibunga

Omu kishushani omu nindeeba orurembo nindeeba amaju maingi nindeebamu omwanya riri nk'eishomero nindeeba amaju maingi munonga gakwataine nooshusha oti n'omwanya mukye abantu kandi nibaingi nindeeba ebishaka nindeeba emiti n'emigongo

omukishushani omu nindeeba akanyonyi Kiine amaguru maraingwa kiine amapapa agarukwera n'agarukwiragura kiine omunwa muraingwa gushongwire Kemereire omubiti ebikuba biri omumaizi aha marebe n'ebinyantsi.

Omu kishushani omu nindeebamu abaishiki bashatu barikuruga kutaha amaizi bari omu ruguuto nibatambura bekoreire ebidomoora ahamitwe yaabo omwishiki omwe ajwaire esaati yerangi emwe erikutukura ondiijo akwaitse akadomora omungaro akakye ekihango akitaire aha mutwe nindeebamu nabandi abantu bemereire nkakuriya haihi noruguuto nindeeba ebinyasi miti ebishaka haihi noruguuto